Abakazi abe... abe... abe... ab'enjawulo, ng'abakazi bano bambadde engoye eza langi ez'enjawulo. Waliwo ayambadde olugoye olumyufu waggulu, waliwo n'ayambadde olugoye olwa... olwa... olulimu bbululu era ng'abakazi bano balabika nga basusa kawo gwe basusira mu bibbo ebya langi ez'enjawulo. Abakyala bano nga balabika nga banyumya emboozi ebawoomera okufa obufi.

Wandiga ne Bawambuzi bali mu ttale beetwala bwetwazi, tebaliimu miguwa era bali mu lubalama ku lubalama lw'ennyanja awali omuddo emiti emimpimpi egiriko amakoola aga kiragala agalabika obulungi, era ng'eno y'emmere ey'ebisolo bino Biwambuzi.

Enkobe eyeekwese obulungi eri mumakoola g'emiti era nga egenda egaaya agamu ku go. Bw'oba teweetegerezza bulungi toyinza na kulowooza nti w'eri. Erina ekyenyi ekirina langi eringa eya kakobekobe era nga eri mu makoola aga kiragalalagala ate agamu ne gaagala okufaananako ameeru.

Ente bbiri zikutamye zirya omuddo, zirina amayembe amawanvu. Zirabika nga nsava nnyo era zirina langi eya kikuusikuusi, zirina na... n'ebigere ebiriko ebbala eryeru. Ziri mu kifo ekirimu omuddo ogwa kiragala era zonna zirabika bulungi nnyo nga ziraga nti nno zirya ne zikkuta.

Olutobazi olulimu ebitoogo era ng'olutobazi luno lulimu ebitoogo ebito n'ebyo ebikaddiye. Ebito biibino biri mu langi eya kiragala omukwafu ate ebikaddiye gamba ebikaze, biri mu langi eya kitaka era nga biraga nti nno biri mu kifo eky'olutobazi ekibeeramu amazzi amangi ennyo.

Omwala omuyitwamu amazzi gulabika nga gwali gwazimbwa naye oluvannyuma ne gumogokamogoka era mulimu ebizzi ebirabikira ddala okuba nga bicaafu n'obuddoddo obutonotono obwamera ku luuyi lw'omwala guno. Omwala guno n'amayinja gonna galabika nga gaabomokabomoka.

Omwana omuwala ata adduka emisinde nga yeeyuna essomero era mu mukono gwe ogwa kkono akwatiddemu ebitabo. Omwana ayambadde olugoye olwa olweru waggulu, ne wansi ayambadde olugoye olu olwa olwa kitaka era ng'alabika nga mu kifo mw'addukira embeera y'enkuba erabika ekyuseeko kubanga adduka omutwe agutadde wansi ng'erabika enkuba etonnya.

Ekibira ekirimu emiti emirungi emingi ate nga giri mu kifuko. Giri girabika nga giri ku lusozi, olusozi luno luliko era engeri y'amakubo omulabika nga muyitwamu abantu oba ne n'ebidduka. Olusozi luno lulaga nti nno emiti egiriko tegitaataaganyizibwa kutemwatemwa era girabisa bulungi ekitundu kino olwa olwa langi n'enkula yaagyo n'endabika yaagyo.

Eddungu lino lirimu omuti gumu bwe guti gwokka ate omuti guliko guliko obukoola obwa kiragala era obukoola buno bulabika nga teriiyo nnyo bisolo bingi, bino bye bayita entugga ebirina obulago obuwanvu ebigenda ne bigulyako amakoola gaabyo, era omuti guno guli mu kifo eky'ekyererezi; temuliimu wadde n'olusozi n'olutono ate era mulimu omuddo omukalu.

Omukyala yeetisse endobo erimu ebyokulya era atambula ng'agenda ayita mu bifo eby'enjawulo, naye ng'ebifo by'alabika okuyitamu waliwo wano ekifo eki ekitundirwamu amafuta ate nawo atambula ku mabbali g'oluguudo ayisa n'emmotoka ziizino zigenda zimuyitako. Omukyala ono ayambadde olugoye olulimu langi ez'enjawulo okugeza emmyufu, eya eya eya bbululu n'enjeru.

Olusozi olulabika okuba nga terukyaliko wadde n'omuti ogumu. Wansi waalwo wazimbawo amayumba naye ng'amayumba ago tegalabika kusulwamu bantu bangi. Nga galabika nga agalekwa awo ettayo, naye nga waliwo n'amaato agalabika nga gagobera mu kifo kino.

Ebimuli ebya langi eya kakobe byonna byesimbidde ddala bulungi nnyo. Biraga nti biriko n'ebiwuka ebijja ne bigwako era ebiti bino ebimuli bino byonna birabika nga birina obutiititi obubiwaniridde ng'era waggulu ku butittiriri kuliko ebimuli ebya langi enjeru n'eya kakobe era byonna birabikira ddala bulungi nga binyuma okubeeramu.

Ente emmyufu awamu n'ente enjeru zirabika nga ziriwo bbiri zokka naye nga mu kifo mwe ziri zirabika nga we zisula era waliwo akayumba akakaddekadde era nga waliwo n'ebitooke n'emiti ebiriko amalagala ameeru era nga wano awatali muddo walabika nga ensolo zino we ziyita nga zitandika zigenda okulya olutentezi olutaggwa.

Emmotoka lukululana eyimiridde ng'ewanise amagulu gaayo ag'omu maaso, emipiira gyayo gye ŋŋamba. Emipiira gyayo egy'omu maaso ng'akabina kaayo ekatadde wansi, emmotoka ginne waayo erima enguudo esobole okuwalampa ku kabina kaayo oluvannyuma egitwale, era emmotoka eno eri mu langi eya eya bbululu.

Ennyanja erabikira ddala obulungi nga naye guno omukutu gulabika nga gula guyitwamu abantu. Eruuyi w'omukutu guno waliyo ekibira n'oluuyi olulala era nayo waliyo ekibira. Waliwo n'omusajja ayimiriddewo, alabika nga muzeeyi, musajja mukulu ddala attuludde naye yeetegereza amazzi gano bwe gafaanana era alabaika nga yeewuunya endabika y'amazzi gano ennungi.

Akagaali kasibiddwako enkota z'amatooke ezaakula ddala bulungi ne ziwola, era waliwo n'abantu bano ab'engeri ez'enjawulo, balaga nti nno bali mu katale akatundirwamu amatooke, n'emmotoka eno eyimiridde ng'eyagala okwedondolera ku matooke gano kubanga galabika nga mangi, era ekifo kino kiyitamu kirimu waya z'amasannyalaze.

Wanjuki ono agenda yenna abuuka nga yenna alabika musanyufu kubanga agenda abuukira mu bi mu bifo mu kifo ekirabika okuba nga mwe munaabeera ekyo ky'anaaba asiimye n'agwako, ne yeekuŋŋaanyiriza by'anaaba asiimye. Era alabika nga yenna musanyufu kubanga obudde bulabika nga bwakavaako eddiba mu biseera bya kalasamayanzi.

Abatunda ebyokulya abayimirira ku mabbali g'ekkubo nga bayimiridde nga balabika nga bayina omu gwe baagala okuguza era nga bambadde engoye eziraga omulimo gwabwe gwe bakola era ng'engoye zino ziri mu langi eya bbululu. Naye abantu bano abasinga balabika nga bakyala era ng'omuntu gwe bayimiriddeko mwami ayambadde essaati njeru awamu n'empale enzirugavu.

Essigiri ezikoleddwa mu langi ez'ebika eby'enjawulo, mulimu eya bbululu, mulimu emmyukirivu, mulimu n'eziringa obulekuleku. Zonna zisibiddwa emiguwa okwewala okukoonagana zireme okwatika era essigiri zino zirabika nga zitwalibwa mu katale zisobole okufunako abazigula.